Umbalisikazi ume phambi kwabafundi, abafundi balalele ngokuqakatheka ubhale ibala emgwembeni elithi english.

Egedini kutshengiswe ibhakane elikhulu elingabe litshengisa ukuba yisikolo seSecondary ethile eyeKigeme. Lesisikolo kukhanya kuyisikolo sesonto.

Abafundi babonakala sengathi babhala umhloliso. Laba baphathekile ngokucabanga langokubhala ngokuzimisela okukhulu. Yiyo yodwa into abafundi abayibhala bethule, bezimisele.

Umbalisi usestoreroom sakhe okuyikho lapho okuyiwofisi njalo okugcinelwa khona izingwalo ezokubala lezokubhala.